Haysan ta be'ashe dizaysan usupun mac'a asati utishenne banta qofa hasa'ishe betidaysakko haysape issi mac'iya ba botha ma'o ma'idayis betidaysakko.

hayssan ta be7ashe didayssan cora asati uttishenne eqqishe beettidayssakko heyssape dunguzi diza maa7o maa7ishe beettidayssa heyssape guyera cililo mithi dishe beettidayssa

hayssanta be ashe didayssan cora asati uttishenne eqqishe beettidayssakko heyssi ba huuphen qophe wottidayssi beettidayssa heyssan cililo maatinne cililo mitti didayssakko

hayssanta be ashe dizayssan cora attuma asati dizayssakko hayssan dunguzi diza booththa maay7o maa7iza issi attuma bitane dizayssakko heyssan banta huuphen qophe wottida issi bitane dizayssa

hayssan ta be7ashe didayssan cora naati uttidayssakko heyssan banta woga maa7o maa7idayssa heyssan banta kushen cililo mitha oyqidayssanne cililo ciishi beettishe didayssa

Hayssan ta be ashe didayssan cora attumanne maca asati didayssakko hayssan dunguzi diza maa7o maa7iza cora asati beettidayssakko heyssape guyen xililo mitinne keettazi beettidayssa.

Haysan ta be'ashe dizaysan cora sati uttidaysako ,heysappe sinthara nam'u atumanne issi maca asati uttidaysa , heysappe issi Adey ba ayfen manaxire wothidaysako, heysappe sinthan xaraphezan bootha waraqatinne haylandey de'idaysako.

Hayssan ta be'ashe dizayssan cora attuma asati dere dunguzi diza oyden uttidayssakko. Heyssikka issi boota xeellishe dizayssa etappe issi bitaney ba kushe iskiriptonne bootta waraqate oyiqqidaydsakko.

Hayssan ta be7ashe dizayssan wolqqama pooqe beetidayssako. Hessankka pengge cora didayssa. Hessappe sintaara cililo mittaynne cililo ciishshay beettishe didayssakko.

Haysan ta be'ashe didaysi usupun mac'a asati utidaysakko heysika issi bothan xelishenne mic'ishe dizaysako heysape guyera c'lilo matay betishe didaysa.

Hayssanta beyashe didayssan cora asati de'idayssakko hessanka issi macasiya zo'o oyden uttada gashe naa oyqqidayssakko, heyssanka issi haakime naa marpe caddishe beettidayssakko.

hayssanta be'ashe didayssan gita wolqama pooqe beettidayssakko hessika kawo oosancha keeththa malatidayssa heyssape sinthan issi kaame eqqidi didayssakko

Hayssan cora attuma asati zo'o oyden uttidayssakko heyssika biittan bootta warqata wottidi malati malati xeellishe be ishe dizayssakko heyssika issi bitane ba huuphen qophe wottidayssakko

Hayssanta be ashe didayssan cora asati banta dere dunguza maa'izi eqqidayssakko heyssanka banta kushen toora banta huphen qophe wottidayssakko hayssaka attumanne maca heyssappe guyera gita keetti didayssakko.

Hayisani ta beyashe dizayisan cora nati betidayisakko banitappe kushsheni iqa oyikkidi kaishe didayisa hesappe issi maccayi dasa qamise mayada miccashe didayisakko

Haysan ta be'ashe didaysan cora asat utishe betidaysako hesika bootha may'o mayishe betidaysa hesappe atuma asat banta huphen qophe wothishe betidaysako

Hatissani ta beyashe dizayisani oyidu assati eqidayissako hayisappe hedzdzu maccane issi atuma hayistapenamu'u macca assati botha ma'o nne dunguzi diza mao mayidaysako

Hayssan tha be7ashee didayssan cora aththuma asi uththidayssakoo;heyssan issi aththuma bithanee eqqidayssakoo;heyssape nam7u aththuma asathi banththa ayfen manatsirewoththidayssakoo.

hayssan tabe ashe didayssan cora attuma asati uttishenne eqqishe beettidayssakko heyssape attuma asati banta huphen qophe banta kushen toora oyqqida asati didayssakko

Hayssan ta be ashe didayssan issi attuma bitane bota oyden uttishe beettidayssakko heyssi ba kushen mayke oyqqidi ba qofa haasayishe beettidayssakko heyssi ba ayfen maraxine wottidayssa.

Haysan ta beyashe didaysan Gita wolqama woga eriza cima asat eqidaysako. Heysika banta kushen tora banta dere woga dunguza mayshe eqidaysa , banta huphen qophe wothidaysako.

heyssan oyddu asati eqqidayssakko heyssanka heedzdzu attumanne issi maci didayssa heyssape guyera bootta kaamenne bootta oyde didayssakko heyssanka cililo mitaynne xililo keeththay didayssakko

Haysa ta be'ashe dizaysan cora kawo osanachati betidaysakko hesafe nam'u atuma asati eqidaysa hesafe gutha asati banta huphen qofe Wothidaysakko

hayssa ta beyayda dizayssan cora attumanne macasi beettishe doosana itikka shiiqon uttidi woossishe doosana etappe nam7u attuma asati pantakushen toora oyqqishe doosana

Haysan ta be'ashe dizaysan oyddu sanen kathi betidaysako , heysan ushachanne hadirsan buden betidaysako, heysan cililo cishay betidaysako.

Hayisan ta be, ashe dizayisi hedzdzu asati eqidayisako hesika na,mu na,mu maca,a nne issi atuma hesanka botha mayo mayidasako ba huphen issi atumayi qophe wotidayisako

hayssanta be ashe didayssan cora dumma dumma iqati didayssakko hay asati bishenne uttishe beettidayssa hayssika dumma dumma mali diza iqakko

Hayssan ta be ashe didayssan heedzdzu maca asati banta zokkon jarke tookkidayssanne wodorora ba7idayssi beettidayssakko heyssa matan cililo maatinne cililo mitay beettishe didayssakko.

hayssa ta be'ashe didayssan issi macanaya jerkanen haatta duuqara wodorora ba'ashe beettidayssakko hessika issi boota xeellishe beettidayssa hessape gu'era cora shuchchi beettidayssakko

Hhayssan ta be ashe didayssan maatakeetti beettidayssakko hayssapeka pengen boottanne zo7o malay beettidayssa heyssape sintara nam7u deshshati bishe beettidayssa heyssape guyera cililo mitay beettidayssakko

Hayssan ta be ashe didayssan gita asatinne gashe guutha naati de'idayssakko heyssika issi adde ba ayfen maraxine wottidayssa etikka boota maa'o maa'idayssako.

hayssan ta be ashe didayssa dumma dumma mala didayssa iqa dere woga iqay beyzettida suuqekko hayssanka cora asati beettidayssa heyssafe issi maca aaya uttidayssakko

hayssanta be ashe didayssan lo7iza kathi didayssakko hessika dumma dumma sahanen oyddu sahanen didayssa heyssanka ushachanne addersan buddeni uttidayssakko heyssape cililo ciishshi beettidayssa

Hayyssanta be'ashe didayssan lo'iiza maata keethti beettishe didayssakko heyssape sintara cililo maatay heyssape guyera cililo mitay beettishe didayssakko.

heedzdzu do'ti eqqidayssakko etikka hayttara gita do'kko etaheeran cililo maataynne cililo mitay beettidayssakko etikka ha sinta simmidi qeellidayssa.

Hayssan maata keeththi dishe pengen booththanne zo'o malay dida issakko. Hayssape sinthara nam'u deeshshay dida issa. Hayssape guyera cililo mithay beettishe dida issakko.

Hayssan ta be7ashe dizayssan kawo oosanchi na7u attuma asati eqqishe beettidayssakko. Hayssan cora mayke diza bantta qofa haasayishe beettidayssakko. Hayssan issi athuma bithane ba ayfen maraxine wothidayssa.

Hayssanta be ashe didayssan cora attumanne maca asati uttishe beettidayssakko heyssape sintara dawutarenne hayllandera haatti dishe beettidayssakko heyssape issi bitane baayfen maraxine wothidayssakko.

Hayssan cora asati bantta maa7o maayidi ba oosuwa ooththishe beetidaysako hayssanka bantta huphen qoope wothidaysako hessa matan cililo mithinne cililo maatay dizaysako

Hayssanta be ashe didayssan gita kawo oosanchi issi attuma bitane eqqidi ba qofa odishe beettidayssakko heyssape gu7era cililo mitinne keetti beettishe didayssa.

Hayssa ta be'ayda dizaysan issi atuma bitaney poole kaaran ootho oothishe beetizaysako. Ika be huphen qoofe wothidaysako. Ape guye baggara keethazi beetidaysako.

hayssan cora asati eqqidayssakko heyssafe issi kaame ba ooso oothtishe beettidayssakko heyssape giddon guutta cililo maatay beettidayssakko

Hayssan ta be ashe didayssan heedzdzu attumanne maca asati eqqidayssakko hayssan issi maciya ba kushen mayke oyqaza haasayishe beettidayssakko hayssan nam'u attuma asati banta kushen waraqata oyqishe beettidayssakko.

hayssanta be ashe didayssan issi kawo oosanchi ba kushen mayke oyqqidi haasayeshe beettidayssakko heyssika ba ayfen maraxine wottidayssa heyssape guyera bandiri beettidayssakko

Hayis ta be'ashe dizayi dashini banikeko izika duma duma dere asi ba mishiya wothidi go'etanawu danidaizaysako izika dashini banike duma duma dere betizaysako

Hayissan taa be'ashshe dizayi cora atuma asati eqishe bitizayidakko heyissappe nam''u asati banita kushshenni waraqata oyikidayisa bettizayissa hessanni issi bitaneyi bee ayiffenni maraxire woththidayissakko heyissappe guyenni cilili'o miththinne keththazzi bettizayissa.

Hayssan cora attumanne macca asati kawo oosanchati uttidayssakko. Hayssan zo'o oyde beettishe didayssa hayssan issi bitane ba huuphen qophe woththidayssakko.

Haysan Ta Be'ashe Didaysan Kaame Ogen Cora Kaamenne Cora Asay Betishe Didaysakko Haysika Banta Ooththo Oothishe Beththidaysa Hesappe Guyen Cililo Mataynne Wolqama Pooqe Bethidaysako

Hayssan ta be ashe didayssan bootti kareti zo'oy diza wolqama kaame tama toyssida kaame eqqidayssakko heyssape guyera keettazinne xililo maatay dishe beettidayssa.

Hayssan cora attuma asati kawo oosanchati eqqidayssakko etikka banta huphen qophe wottidayssa esappe guye baggara cililo mithaynne keetti beettishe didayssakko.

Hayssan ta be ashe didayssan kaame ogen oosos go7ida iqi laalettidayssi beettidayssakko hayssan cora asa tohoy beettidayssa heyssafe issi kaame beettidayssakko.

Hayssan cora attumanne macca asati eqqidayssakko. Hessappe guye baggara cililo maatinne cililo keethay beettidayssakko. Hessika issi adde ba huuphen qophe wothizayssakko.

hayssanta be ashe didayssan cora kawo oosanchati banta maa7oza maa7idi uttidayssakko hayssape nam7u attuma asati banta huuphen qophe wottidayssakko

Issi gita kaame betishe de'es appe guye baggara gita pooqe beettishe deees eta matanka cora asati beettishe doosona etikka huuphen qophe wottida sakko

Haysan ta be'ashe didaysan c'ora kethi dizaysako heysape sintara c'lilo matay betishe didaysa heysan ushachane hadirsan c'ora asati eqidaysako.

Hayssan ta beyashe dizayssan cora asati kaame oogen bishenne yishe betidayssakko hessappe guye baggara cillillo miiththaynne keththi bettidayssakko

Haysan ta be'ashe dizaysan cora kamey bishe betidaysako haysan issi ade bishe betidaysa hesa guyen gita wolqama poqey betidaysako

hayssan cora attumanne maca asati eqqishe beettidayssakko heyssan issi attuma bitane ba qofa odishenne siyishe beettidayssakko heyssape issi bitane ba huphen qophe wottidayssakko

hayssan ta be7ashe didayssan gita wolqama pooqe beettidayssakko heyssanka cora penge didayssa heyssape sintara cililo maatinne cililo mithi dishe beettidaysa.

Hayssan ta be ashe didayssan wolqama fooqe beettidayssakko heyssape cora asati beettidayssa issi kaame bidayssakko heyssa matan cililo mitay didayssa

hayssan ta be'ashe didayssan cora attumanne maca asati didayssakko heyssape nam7u maca asati boththa maay7o maa7idayssa heyssape guyen cililo mithinne keetti beettidayssakko

hayssanta be ashe didayssan kuwaase kaa7iza naati beettidayssakko heyssape guyera cililo mitay cililo maataynne keetti beettidayssakko heyssanka zo7o maa7o maa7ida naati beettidayssakko

Hlayssan tabeashe dizzaysi gitta wolqama poqqenn nam77u kamma makinati bentidayssakko nam77u atumati hemetish dizzayssakko.

Hayssa tha be7ashe dizayssan giththa wolqqaama pooqee beeththizayssakko; hayssan sinththaara cora asathi hamoththishe bidayssa; sinththan cililo miththay cililo maathay beeththidayssakko.

Haysa gita wolqama poqe ushachanne hadirsan betidaysko hesa gidon cilolo matay betidaysako haysika kawo oso ketha malatidaysa

hayssi ta beyayda dizayssi awashe bankekko oosancha bitane pengen uttishe beettes cora asati biidi dishe beettosona etikka

Hayssa cora asati shiiqon eqqidayssakko hayssafe issi attumay ba kushen mayke oyqqidi haasayidayssa cora asay ba kushen bandira oyqqidi beettidayssakko.

hayssan ta be'ashe didayssan kawo oosancha keeththa malatidayssakko heyssape xarapheezan labtoppe uttidayssakko heyssape guye baggara gita pooqeti beettidayssa

Haysa ta beyashe didaysan c'ora attuma assay eqqishenne issi bittane uttishe bettidaysakko hesappe issi bettane be huphen qophe wothidaysa hesappe guyera Botha kethiy bettizasakko

Haysan ta be'ashe didaysan c'ora asati atumane mac'i hamutishe betidaysakko heysi ba ayfen maraxine wotidayis betishe didaysa haysape guyera c'lilo matay betishe didaysa.

Hayssan ta beyashe dizayssan cora attumanne maca asati haakime keeththan dizayssakko hessappe booththa ma'onne kareththa ma'o maa'ishe bettidayssa hissape issippe biittaney zini'idi beetidaysakko.

hayssan ta be ashe didayssan cora attuma asati kawo oosanchati eqqidayssakko heyssan dunguzi diza maa7o banta qooren wottidayssa heyssape heedzdzu attuma asati banta ayfen maraxine wottidayssakko

Hayssan ta be ashe didayssan cora attuma asati eqqidayssakko heyssika banta bolla dunguzi diza maa'o wottidayssa heyssan issi attumay ba ayfen maraxine wottidayssakko

hayssan ta be7ashe didayssan cora asati beettidayssakko heyssi booththa maa7o maa7idayssa heyssan issi bitane ba qofa odishenne siyishe beettidayssakko heyssape issi bitane ba ayfen maraxine wottidayssa

hayssan issi macanaya akime keeththan eqqidayssakko izakka issi boota xeellishe didayssa izippe guye baggara cililo mithaynne keethti beettishe didayssakko

hayssanta be ashe didayssan cora asati bootta oyden uttidayssi beettidayssakko heyssafe issi aaya dendiza ba kushe pude denthaza bootta waraqata ba kushen oyqqidayssakko

Ha ta beayida dizayisan co'ra asati eqidaysa etika atumanne mac'a etappe sinta bagara ci'lilo mithayi betishe dee's etappe sinta bagaraka issi kethayi betishe dee's

Hayssan ta be ashe didayssi gita kawo oosanchay ba sinthan cora mayke dizayssan haasayishe beettidayssakko heyssika baayfen maraxine wottidayssa.

Hayssa ta be ashe didayssan oyddu asati eqqidayssakko eyssappe issi attuma issi maca banta kushen woraqata oyqqidayssakko etikka banta woraqata xeellishe didayssa.

Hayisan ta be'ashe dizayis coora atumanee maca asati eqishe dizaysako hesan banita huphen qophe woxidiaysanee banita kushen dawutara oyiqidayiaa

Hayssan tha be7ashee didayssan cora aththumanne macca asathi dizayssakoo; heyssan dungguzi diza maayo maayiza asi dizayssa; heyssan banththa huuphen qophe woththidayssi dizayssakkoo.

Hayssan ta be'ashe dizayssan cora asati cilila ciishsha tokkisha beettidayssakko. Hayssan uttishenne eqqishe bettidayssako. Hayssappe nami'u attuma asati banta huphen qophe woththidayssakko.

hayssan ta be'ashe didayssan cora attuma asati eqqidayssakko hayssi dunguzi diza boothta maa'o maa'ishe beettidayssa hayssa banta huuphen qophe wothidayssakko

Hayssan ta be'ashe didayssan cora asati eqqishe didayssakko. Hayssan issi bitaney ba ayfen maraxine wottidayssa hayssa guyen keethtazi didayssakko.

hayssan ta be ashe didayssan cora attumanne maca asati didayssakko hayssan nam7u maca asati booththa maa7on dunguzi diza maa7o maa7idayssakko attuma asati dunguza maa7o maa7idayssa

Hayssanta be ashe didayssan heedzdzu attuma asati kawo oosancha malatida eedzdzu attuma asati eqqidayssakko heyssape guyera cililo mithinne keettazi beettidayssa

Hayssan ta be'ashe diza issan cora attumanne maca asati beettishe diza issakko. He issappe issi maca dunguzi diza booththa maayo maayida issa he issape heezzu attuma asati banta ayifen manaxire wottida issakko.

Hayissa ta beyishin kamme ogen kammey hamutishe dizayissa hayissankka coora assay bishshe des ogeza dirankka gitta poqeyinne miththati betetes

Hayisan ta be ashe dizayisi atumati ichashati dizayisako hesika issi atumayi ci'lilo ci'isha tokishe betizayisko hesappe guyera ci'lilo mithanne kethi betidaysa

hayssan ta be ashe didayssan cora asati attumanne maci beettidayssakko heyssanka shuchch cora shuchchi didayssa heyssape guyera cililo mitaynne keetti beettishe didayssakko

Hayssan ta be ashe didayssan cora asati hamuttishe beettidayssakko heyssika attumanne maca banta dere dunguza banta qooren wottidayssa heyssika banta huuphen qophe wottidayssakko

hayssan ta be'ashe didayssan oyddu asati uttidayssakko eta sinthan miishinne bootta woraqate didayssa heyssika issi bootta xeellishe de'idayssakko

ha ta be'ashe didayssi addisaba dere daanirayssakko heyssanka gita pooqenne keettazi beettidayssa heyssa matan cililo maataynne cililo mittay beettidayssakko

hayssanta be ashe didayssan cora asati attumanne maci eqqidayssakko hessika banta kushe baqqishe beettidayssa heyssape guera keetthazinne cililo mitay beettishe didayssakko

hayssan cora asati uttidayssakko hayssika banta kushen iskirtoozanne dawutara bootta dawutara oyqidayssakko hayssika eta matan issi adde ba huphen qophe wottiday

hayssan cora attuma asati eqqidayssakko heyssanka ba qofa odishenne siyishe beettidayssakko hessape guyera cililo mitazi beettidayssakko

hayssa ta be'ashe didayssan cora keettay beettidayssakko hayssape gita pooqe beettidayssa sintha baggara cililo mithay cililo maatay beettidayssakko

Hayssa ta be ashe didayssan cora cililo maataynne cililo mittay beettishe dizayssakko heyssanka zo'o qorqoroy didayssa dam'u keettay beettishe didayssakko.

hayssan ta be'ashe didayssi suyqeza izanka nam'u maca asati zo'onne kareta maa'o maa'izi eqqidayssakko izanka zambillenne baaze bollan kaqettidayssakko

Hayssan ta bey ashe didayssan gita kawo oosanchati ichashu attumati eqqidayssakko hayssape heedzdzu attumati banta ayfen maraxine wottidayssakko hayssape issi attumay ba huphen qophe wottidayssakko

Hayssan ta beashe diizayssan heezhzu kawo ossanchati bettidayssako hayssan nam'u assati bantta kushshen bootha waraqqata okkidayssako hayssan zo'o oyddey bettidayssako.

Hayssan ta be ashe didayssan oyddu asati eqqidayssakko heyssape heedzdzu attumanne issi maca maca ba kushen bootta waraqatanne ba ayfen maraxine aattidayssakko nam7u attuma asati banta kushe baqqishe beettidayssakko

hayssan ta be7ashe didayssan oyddu asati didayssakko hayssape heedzdzu attuma asati uttidayssa issi attuma bitane ba kushen maykenne botta woraqata oyqqidi haasayishe didayssakko

Haysan ta be'ashe didaysan bootha keeth betidaysako, haysika kawo ootho oothetiza keetha malatidysa hesappe guye bagara cililo mitay betidaysa .

ha ta xeellashe didayssi pirde keettakko pirde keettanka cora oydeti beettidayssa etappe sinta baggara bayndiraynne penge beettidayssakko etikka

Hayssan cora asati banta boncho maa'o maa'izi eqqidayssakko heyssanka banta kushe addirsa obota worqata oyqqidi ushachcha dentidayssakko heyssanka guye baggara itooppe bandiri beettiday

Hayssa ta beyayda didayssan cora malay dida cora dawutaray beettidayssakko hayssika nu dumma dumma qofa xaafi oyqqi eranaw maaddidayssakko.

hayssan ta beyashe didayssan cora asati banta ooso oothtishe beettidayssakko heyssan cora kaameti beettidayssa heyssa matan cililo maati cililo mithizinne keettazi beettidayssakko

hayssan ta be ashe didayssan kaame ogen cora maca asati banta kushen peexa oyqqidi pittishe beettidayssakko heyssape guyera cililo miti keeththazinne beettidaysa

Hayssan ta be ashe didayssan issi kaame bishe beettidayssakko heyssanka daro buurati beettishe didayssa hessape guyera cililo maati beettidayssakko.

Hayssan ta be'ashen dida issi dere wottaddara bitanee issi bitanee eqqida issako, he issika ba'ashen ba qophphe wottida issa, izika ba kushshan tsama oykkida issi soho tseelishshe dida issako.

Hayssan ta beashe didayssan cora attumanne maca asati banta kushen peexa oyqidi fitishe beettidayssakko heyssika banta huphen qophe wottidayssa heyssa matanka cililo maatinne cililo miti bettishe didayssa.

Hayssan ta beyashe didayssa cora attumanne maca asati banta kushen peexa oyqqidi ooso oothtishe beettidayssakko heyssa matanka cililo mitay cililo maataynne keetti beettidayssakko

Hayssan ta be'ashe didayssan issi kaamenne c'ora asay ooso ooththishe bettidayssakko heyssan c'ora cillilo miiththaynne cillilo maatay bettidaysakko.

Hayssan cora asay beettishe dizayssakko, hessa issi kaame bolla banta zambile wottishe beettidayssa hessape sintha baggara issi keeththazinne issi cililo mithay beettizayssakko.

Ha nam'u asati banta kushen peexa oyqizi kare pittishe beettidayssakko etappe guye baggara ciilomitay cililo maatay keettazinne heyssanni heyssa malati beettidayssakko.

hayssan ta be'ashe didayssan cora attumanne maca asati uttishenne eqqishe beettidayssakko heyssape issi attumay ba huuphen qophe ba kushen bootta woraqata oyqqidi eqqishe beettidayssakko

Hayssanta be ashe didayssan cora kawo oosancha attuma asati uttidayssakko heyssape sinthara cora kompitede beettidayssakko heyssan issi attumay ba ayfen maraxine wottishe beettidayssakko.

Hayssan ta be7ashe dizayssan cora kawo oosanchchati beeththidayssako. Hessikka maccanne attuma asatakko. Hessape issi atumay ba huuphen qophphe woththidayssa issi macciya ba ayfen manaxire woththidayssako.

cora kawo oosanchati uttishe beettosona etappe guye baggarakka issi pooto eta dentidi dizayssi beettishe dees etappe gina baggara

ha ta be ashe didayssi abisiniya bankenne fayda matawuqekko abisiniya banke dumma dumma dere asi ba miisha wothtidi go7ettana maadetidayssakko heyssikka abisiniya banke

Haysan ta beyashe dizaysan wolqama kawo osanchay issi attumay uttishe beetidaysako haysi ba kushen mayke ba ayfen manaxire ba huphen qoope wothidaysako

Hayssan ta be ashe didayssan cora attumanne maca asati uttidayssakko hayssan banta ayfen maraxine wottidayssanne banta huuphen nam7u asati qophe wottidayssi beettidayssakko.

hayssan cora attumanne maca asati eqqidayssakko heyssika banta ayfen maraxine wottidayssa heyssape oyddu attuma asati banta huphen qophe wottidayssakko

Hayisan ta beashe didayisan kawo osanchati nam'u asati utidayisakko heyisape issi bitane ba ayifen maraxine wotidi ba qofa odishe betidayisakko heyisa sintan dawutari betidayisa.

Hayssan ta be'ashe didayssan cora attumanne macca asati uttidayssakko heyssanka booththa maa'onne banta dere dunguza maa'idayssa heyssika banta huphen qophe wothidayssanne issi bitane ba ayfen maraxine wottidayssi beettishe didayssakko.

Hayssanta be ashe didayssan heedzdzo attuma asati eqqidayssakko heyssape nam'u attuma asati kare asakko heyssape esikka baynta maa'o bootta maa'onne bollara kareta maa'o maa'idi eqqidayssakko.

hayssanta be ashe didayssan keehippe lo7izayssi cora cililo maataynne cililo mitay beettidayssakko heyssafe guye baggara wolqama pooqe beettidayssakko heyssika daro pengeti didayssa

Hayssan ta be ashe didayssan cora asati bootta maa'o maa'idi attumanne maci uttidayssinne eqqidayssakko heyssika banta huphen qophe wottidayssa heyssanka banta kushe baqqishenne yexishe beettidayssakko.

Hayssan cora cima asati banta woga para bolla uttizi banta kushe nam7u asati pude dentidayssakko heyssape cora asati banta huphen qophe wottidayssa heyssape issi aaway badere dunguza wottidayssakko.

Nam'u atuma asati eqqidaysako. Etappe issoy Tophphiya haariza kawoko. Eetape guye bagara bandiray beetizaysako. Eetika sarotetidi doosina.

Hayissan cora asati eqqidayissakko .heyissann maca asati boththa ma'o mayidayissa atumayi baa dere duniguzza ma'idayissakko.heyissappe guye bagara cililo miththi betidayissa.

Hayssa kaame ogen cora asati booththa maa'o maa'idi beettidayssakko etikka bantta kushen bandira banta huuphen qope wottidayssa etappe gu'e baggara keettazi beettidayssakko

ha ta beyashe dizayssan issi kaame eqqidayssakko abollanka na7u attuma asati beettishe doossona izappe guye baggara cililo mittay beettishe des

Hayisani ta beyashe didayisani issi maccara eqada batha mayo mayizayisikka betidayisakko hesanikka baa ayifeni manaxire woththada baa kushsheni mayikke oyikkada hasayashe dizayisakko

Hayssan ta be'isha dizaysi c'ora kawo ooththanchati kame ogen bishe betidayssakko . Hessappe guyera c'ilil miiththazi keethazinne eqishe betizayssakko.

hayssan tabe ashe didayssan nam7u attuma asati beettishe didayssakko heyssape issoy uttishe issoy eqqishe beettidayssa heyssape eqqida issi bitane poolise ba huuphen qophe wottidayssakko

Haysan cora atuma asati eqidaysako , hesika hezdzdu poliset betidaysa , etika banta dere dunguza may'ida asati betidaysako , heysanka banta huphen qophe wothidaysanne banta kushen bootha waraqata oykida hezdzdu asati betidaysako.

hayssa ta be'ashe didayssan issi keeththan cora asati uttidayssakko hayssika macanne attuma asa heyssika banta huphen qophe wottidayssakko etappe guye baggara itopphe bandiri beettidayssa

hayssan cora pooliseti banta kushe zokkon ba7idi eqqidayssakko heyssika attumanne maca heyssika banta huphen qophe wottidayssakko heyssape guye baggara cililo mitaynne keetti beettidayssakko

ha heedzdzu pooliseti uttidayssakko heyssape etikka banta kushen bootha dawutaranne iskirbto oyqqidayssakko etappe goye baggara keethazi beettida issakko

hayssan cora attuma asati beettidayssakko heyssape issi attuma poolise eqqidayssinne ba kushen iskirbtonne booththa waraqata oyqqidayssa izikka ba huuphen qophe woththidayssakko

Hayssi ta be ashe didayssi issi wotadari uttidayssakko heyssika ba kushe denthidi ba qofa odishe didayssa heyssappe guyera bandiri beettidayssakko.

Hayssan cora kawo oosanchati beettidayssakko heyssika attumanne maca itikka issi boota xeellishe deidayssakko heyssika banta huuphen qophe wottidi deyidayssakko

Hayisan ta be'ashe dizayis coora atuma asati bata kushen oyidey oyiqidi bata huphen qophe woxidaysako izika poliseko etape guyebagara hara kethazi betizayiako

issi bitane ba dere dunguza de7iza booththa maa7o maa7idi eqqidayssakko izikka ba huphen qophe wottidi ba kushen mayke oyqqidi haasayishe beettes

Hayissani ta byashe didayissani coora atuma assati betidayisako. Hayisani issi atuma bitaneyi hupheni qobe wothidayisako hayisape hedzu atuma assati banita ayifeni manaxire wothidayisako

Haaysan ta Bea'she de'zayssa atuma nne macca cassation dizaysakko, atuma assati para bollards uttishe betishe hessa guyen cililo miththi nne keththi dishshe betidaysakko

Haysan ta be'ashe didaysan atumanne maca asati itidausako , haysappe nam'u asati banta huphen qobe wothidaysanne banta kushen tora oykidaysako

Hayssan ta be7ashe dizayssan gita kawo oosancha issi attumay uttishe beetidayssako. Hessi maykkera haasayishe ba ayfen manaxire wotishe beetidyssakko. Hessa guyen banddiri beetishe didayssa.

hayssanta be ashe didayssan oyddu asati uttidayssakko heyssape misi attumay botta maa7o heedzdzu attumay karetha maa7o maa7ishe uttidayssakko heyssape guyera itopphe bandiri beettidayssa

Hayssan ta be ashe didayssan cora attuma asati eqqidayssakko heyssika banta huphen qophe issi bitane ba ayfen maraxine wottidayssakko heyssape guye baggara xililo mithay beettishe didayssa.

hayssan ta beyashe didayssan cora attuma asati uttidayssakko. hessape issi attuma bitane eqqishe beettidayssakko.heyssape nam"u attuma asati banta ayfen maraxine wottishe beettidayssakko.

hayssan ta be7ashe didayssan cora attumanne maca asati uttishe beetidayssakko heyssape nam7u attuma asati banta kushen qoopenne toora oyqishe bettidayssakko

Hayssan ta be ashe didayssan cora asati eqqidayssakko heyssika cililo ciisha tokkidayssa heyssape guyera cililo mitay beettishe didayssakko heyssape nam'u attuma asati banta huuphen qophe wottidayssakko.

Hayssan ta be'ashe dizayssi cora asatti uttidayssakko. Hayssappe nam''u attuma asatti bantta huphphen qophphe wothththidi uttidayssa . Hayssappe guuye baggara cililo maththinne keththi bettidayssakko.

Hayisani cora atuma asati utidashenne eqishshe betidayisakko hayissappe issi atumi ba hupheni qoppe woththidayisa hesappe guye bagara muze chanida kameyi betidayisakko

Hays da be'ashe didaysi dere hariza kawo dokitere abiy ahimede utidaysako , heysika maykiyara ba Qopa odishe de'idaysa , haysika girsora bootha ma'o bollara karetha ma'o ma'daysako.

Hayssanta be ashe didayssan issi attuma bitane uttizi ba sinthan mayke wottidi haasayishe didayssakko heyssika giddora bootta maa7o maa,izi bollara karetta maa,o maa,izayssakko.

Ha ta be'ashe diza macasya coora mayiken hasa'ashe betawus izaka ba ayipen manaxire wothizaysanee ipe guye bagara itophey banidiri betizaysako

Ha ta be ashe didayssan timirte keettan cora attoma asay eqqidayssakko etappe gu'e baggara karetta saledi didayssakko etappeka heedzdzu attoma asay banta huphen qophe wottidayssakko

hayssan ta be ashe didayssan cora attuma asay uttishenne eqqishe beettidayssakko hayssan ichashu attuma asay bantha huphen qophe wottidayssakko heyssika eta guyen cililo mitay beettidayssa

Ha ta xeellashe didayssan cora attuma asati uttidayssakko etikka shiiqoan uttidi issi soho xeellishe doosona etappeka issi adde ba huphen qophe wottidayssakko.

hayssa ta be7ashe didayssan oyddu asati didayssakko heyssape nam7u asati uttishe nam7u asati eqqishe beettidayssakko heyssape guyera bandiri beettidayssakko heyssape sinthara botta warqatan xaafishe nam7u asati beettishe didayssakko

Hayssan tha be7ashe dizayssan nam7u aththumanne macca asathi uththishe beeththidayssakko; heyssi banththa kushen iskiribthonne booththa worqatha oyqqizi xaafishe beeththidayssa; heyssa guyen itoophphe banddiri beeththidayssakko.

Hayssan cora attuma asati dishe beettidayssakko heyssafe oyddu paran oyddu asati uttidayssa heyssafe bantha kushen gondalenne masare oyqishe beettidayssakko.

Hayssan ta be ashe didayssan ichashu asati beettidayssakko heyssape oyddu attumanne issi maca gididayssakko heyssape issi adde ba ayfen maraxine ba kushen bootta waraqata oyqqi dayssakko

Hayssan ta be ashe didayssan oyddu asati eqqishenne uttishe beettidayssakko hayssan heedzdzu attuma asatinne issi maci didayssakko heyssape guyen bandiri beettishe didayssa.

Ha ta be'ashe dizayssan hedzdzu attuma asati eqqidayssako; etikka bollara koote ma'idi eqqidayssa; etappe issi attumay ba kushen haylande oyqidaysako.

Hayissan taa be'ashshe dizayissanne cora atuma asati utidayissakko .hessikka banitta kushshenni gazeta oyikiddi nababishshe dizayissa besees .

Hayis ta be'ashe dizayisan coora tamare nayiti atumane maci uttishene eqishe betizaysako enitika banita uniforime bothanee zo'o ma'ishe betizayisako

hayssan ta be'ishe ashe didayssan cora attumanne maca asati didayssakko dumma dumma maa7oy didayssa heyssape guye baggara cililo mithinne keetti didayssakko

hayssan ta be ashe didayssan cora kare asati attumanne maci uttishenne eqqishe beettidayssakko heyssape issi attumay ba huphen qophe wottidayssi didayssakko

Hayssan ta be ashe didayssan cora attumanne maca asati didayssakko heyssika banta zokkon banta shanxa ba'idayssa heyssape issi attumay ba huphen qophe wottidayssakko.

Hayssan cora asati banta salpe nangidi eqqidayssakko heyssika attumanne maca heyssan maca asati banta kushen zanxila oyqqidi eqqidayssakko heyssape sintha baggara xililo mithaynne keetti beettishe didayssakko.

Hayssan cora asati beetizaysako hessape nam7u macasati bantta kushen sine oyqidi tukke uyishe beetidaysako,etappe guye baggara keeththi beettidsysako.

Ha ta be'ashe dizayssan cora tamaare naati timirte keetta kifilen uttidosona. Etikka attumatanne maccatakko.

ha tabe7ashe didayssan cora maca asati uttidayssakko etikka haasayeshe diza etappe sintha baggara cililo mithala cililo maatay beettidayssakko

Hayssan ta be ashe didayssan issi kaame biitta bookkiza kaame beettidayssakko heyssan nam'u attuma asati eqqidayssa heyssape goy baggara xililo mittay beettidayssakko.

Hayssan ta be ashe didayssan cora maca asati uttidayssa heyssappe issi maca eqqidayssakko heyssanka cora macati issi eqqida macase xeellidayssa.

Haysan ta be'ashe dizayssan cora attumanne macca asati dishe beettidayssako heysan issi attuma bitane ba huuphen qophe wottidayssa hayssan cililo miththay beettishe didayssako

hayssanta be ashe didayssan issi maciya beettashe didayssakko heyssika ba huuphen qophe ba kushen booththa bandera oyqqishe didayssakko hessafe guyera cililo maatay beettishe didaysa

Hayssan ta be ashe didayssan issi macasiya eqqidayssakko heyssika bota zo7o maa7o maa7idayssa heyssa matan cililo maatinne cililo mitay didayssakko.

Hayssanta be ashe didayssan cora attumanne maca asati bishe beettidayssakko heyssanka banta shanta zokkon ba7idayssi beettidayssa heyssan cililo mittay dishe beettidayssakko

Hayssi ta beyashe didayssi issi addezakko heyssika ba ayfen maraxine ba kushen bayndira oyqirayssakko heyssape guyera xililo mithay beettishe didayssa

Hayssan ta beyashe didayssi gita wolqama mitay eqqidayssakko heyssika qershe ixikko mentishe tama eeththana go7iza mitakko heyssa matan cililo mittay beettishe deyidayssa.

Hayssanta be ashe didayssan cora attumanne maca asati uttishenne eqqishe beettidayssakko heyssape issi attuma naay zin'ishe beettidayssa heyssanka bootta maa'o maa'idi eqqishe beettidayssakko.

Hayssa ta beashe diizayssan coora attuma asati eqqidayssako eetika bantta huphphen qoppe woththidaysa eetappe guye baggara keththazinne ciililo miththay bettidayssakko.

hayssan cora asati uttidayssakko heyssape nam'u attuma asati eqqidayssa heyssape issi attumay ba huphen qophe wottidayssakko heyssape guye baggara cililo mitay beettidayssa

issi bitane ba dere dunguzi didayssa maa7o bootta maa7o maa7idayssakko izikka ba kushen hawulasho oyqidayssa appe guye baggara cililo maatay beettidayssakko

Hayssanta be7ashe dedayssan gita wolqama attuma nam7u asati beettidayssa etikka kareta surenne boothta maa7o maa7idayssakko etappe guyera gita shuchchi beettidayssa.

Hayssan Ta be'ashe Dizaysan Cora atumane maccay Asati utishene eqidhe betizaysako haysan Cora Cillilo matine cillilomithiy Bettidaysa

Haysan ta beyashe didaysan c'ora attuma asati uttishene eqishe betidaysakko hesan issi bitaney Botha waraqatani xapishe betidaysakko

Hayssan ta be'ashe deyidayssan cora attumanne Macca tamare nati bantta salfen uttishe bettidaysakko hessappe dugge baggara cililo mattinne cililo miththay keththazi bettizaysa.

Haysan ta be'ashe didaysan cora asati betidaysako , hesappe nam'u maca asati dizaysa, heysan banta fayda metawoqe kesanawu banta ashara imidaysako.

Hayssan maca asati didayssakko heyssape issi tamare naya ba fayda matawuqe kessanas eqqidayssakko heyssape guyera cililo maatinne cililo mitay dishe beettidayssakko

hayssan ta be'ashe didayssan cora attumanne maca asati uttishenne eqqishe beettidayssakko heyssan bootta waraqati xaraphezan dishe beettidayssa

hayssan ta be ashe didayssan cora asati macanne attume uttishenne eqqishe beettidayssakko heyssafe guye baggara cililo mitey dizay beettidayssakko

Hayssan heedzdzu asati uttishe beettidayssakko heyssape nam7u attumanne issi maci uttishe beettidayssa heyssape issi attumay baayfen maraxine wotishe beettidayssa heyssa sinthan bootta woraqati dishenne issi macia ba kushen iskirbto oyqishe beettidayssakko.

hayssan ta be'ashe didayssan cora attumanne maca asati didayssakko heyssape issi maciya gashe naanne ba kushen bootta waraqata oyqashe beettidayssakko

Hayssan ta be ashe didayssan cora asati eqqishe beettidayssakko heyssape issi attuma bitane ba kushen iskirbtonne bootta waraqata oyqqidi xaafishe beettidayssa heyssape guyen cililo mitinne keeththazi beettidayssakko.

Ha ta be7ash e didayssan macca asatinne attuma asti bantta salfe nanggidi eqqidayssako Hessappe attuma asati ushshacha baggara macca asati hadirssa baggara eqqidayssakko. Hessappe attuma asati bantta huuphen qophe wotidayssakko.

Hayisan ta be ashe dizayisan co,ra asayi banta fayida matawuqe kesanasi banta ashara imishe betizayisako hayisika atumane maca,a hesappe guyera ci,lilo mithayi betishe dizayisako

Haysan ta be'ashe didaysan hedzu asati utidaysakko heysika banta kushen iskirbitonne dawutara oyqidi xafishe betidaysakko haysape guye bagara c'ililo matay betishe didaysako.

hayssi ta be'ashe didayssan cora tamare naati banta salpe nangizi eqqidayssakko banta kushen dawutara oyqqidayssa hessa matan cililo maataynne keetti didayssakko

ha ta be'ashe didayssan cora maca naati eqqidayssinne uttidayssakko heyssape heedzdzu tamare naati banta yuniforme maa7idi eqqidayssakko heyssafe issi maca naya ba huphen qophe wottidayssakko

ha ta be'ashe dizayssan ichashu attuma asati eqqidayssakko ichashu attuma asatuppe heedzdzu attuma asati bootta maa'o maa'idayssa hessape guyera cililo mitay beettidayssako

Hayssan ta be'ashe diizaysan coora kuwase kaiiza nayti bettidaysako hessappe issi attuma biitaney booththa mayo maidi kuwasse issi na'as immishe bettidayssako.

Haysan ta beyashe dizaysan kamey ogen cora atumane maca asati cililo mayo mayida asat hesan betizaytako cora kethiy betizasya

Hayssanta be ashe didayssan issi erettida kare kowaase kaasanchati issi bitane eqqidayssakko heyssika ba kushe baqqidayssanne issi soho xeellidayssakko.

hayssan ta be ashe didayssan cora kuaase kaasanchati beettidayssakko hayssan issi bitane ba huphen dunguza qophe wottidayssakko heyssan bandiri beettidayssanne heyssappe guyen cililo mitinne keethti dishe beettidayssa

Hayssan ta be ashe didayssan cora kuwaase kaasanchati beettidayssakko heyssika uttishenne eqqishe didayssa heyssape issi attumay ba huphen qophe wottidayssakko heyssape guyera cililo maatinne cililo mithay beettidayssa

Haysan ta be'ashe dizaysay hedhdhu atumata Asati eqida hesika Cililo zo'o Yelelo ma'o Ma'idaysa Haysape issi butaney Ba kushen baqishe betizaysako issi na'ay issi bota xellidi miccishe de'izaysako

Hayisan ta be'ashe dizayis coora ku'ase kasanichti betizaysako haysika utishenee eqishe betizaysa hesanika zo'onee yelelo mayo mayidaysako

Hayssan heedzdzu kuwaase kaasanchati beettidayssakko heyssanka yelellonne zo7o sahane beettidayssa etappe guye baggara xililo maataynne xililo mitay beetti dayssakko.

hayssan cora guutha naati kuwaase kaa7iza meedzan woxxidayssakko heyssanka yelelonne zo7o sahane beettidayssa heyssanka cililo maataynne cililo mitay beettidayssakko

Hayssan ta be ashe didayssan cora asati kwaase kaassa be ishe deidayssakko heyssanka attumanne maca etikka banta kushen moobaylle oyqqidayssakko issi attuma naay hayllandera haatta uyidayssa

Hayssan ta be ashe didayssan nam7u kowaase kaasanchati kowaase kaa7iza denban hawoxishe beettidayssakko heyssanka yeleello cililo zo7o sahane beettidayssa heyssape guye baggara cililo maataynne cililo mitay beettishe didayssakko.

ha ta beyashe dizayssan cora isporte ooththiza macanne attuma naati beettidayssakko hessape guyera keettazinne cililo maatay beettishe dizayssakko.

Hayssanta be ashe didayssan cora attuma asati beettidayssakko hayssika kwaase kaasanchati kwaase kaa'ishe beettidayssa heyssanka cililo maatay beettishe didayssakko heyssanka boththa maa'o maa'ida asati beettidayssa.

hayssan ta beyashe didayssan cora asati beettishe didayssakko heyssafe nam7u naati kuwaase kaasanchati didayssa heyssa matan cililo maatinne cililo mitay beettishe didayssakko

hayssan ta be'ashe didayssi cora attuma asati bishe didayssakko heyssape isporte oottishe didayssa issi aaway ba kushen medale oyqirayssakko

ha ta beyashe dizayssan cora asati eqqidayssakko etappeka giddon heedzdzu attumasi eqqidayssakko etappeka goy baggara cililo mitay beettidayssa

Hayssan c'ora bi7iirey beettidayssako hessikka cililo, yelello zo7o dumma dumma biiretidayssa hessika dumma dumma qopa xaapidi maadetta nayssako

hayssan ta be ashe didayssan cora mastishe beettidayssakko hayssika booththa karetha zo7o yeleelo cililo dumma dumma malay didayssakko

Hayssanta be ashe didayssi cora dumma dumma ooso keeththan huuphe keeththan carko immanawu maaddiza iqakko heyssika dumma dumma ooso keeththan beethtanaw bessida iqakko.

Hayssan ta be7ashe dizayssan cora attumanne macca asati beettidayssako. hayssan cora kaamey didayssa. hessappe duge baggara cililo mithay dishe beettidayssakko.

Hayssan ta xeelashe didaysan cora attumanne macca asati eqqidayssako; hessan cora kaamey beetidayssa; hessappe guyera cora keeththazi beetidaysakko.

hayssanta be ashe didayssan cora asati macanne attumi eqqishe beettidayssakko heyssa matan nam7u kaame eqqishe beettidayssa heyssa matan cililo mala didayssakko

Hayssan ta be'ashe didayssan kaame ogen cora kaame bishe beettidayssakko. Heyssape cora asati hamutishe beettidayssa heyssan cililo maati cililo mitay keeththazi beettidayssakko.

hayssan tabe ashe didayssan cora wotadara kaame didayssakko hayssi cora asati bishenne eqqishe beettidayssakko heyssan cora kaame eqqidayssa

Hayssi ta be ashe didayssi horopphillekko horopphillekka itoopheppe karebiitha karebiithappe itoopphe ehishe maaddidayssa heyssika cililo yeleello zo'o mali didayssakko.

Hayssan ta be ashe didayssan kaame ogen issi motorenne cora asati hamutishe beettidayssakko heyssa guyen cililo mitinne keettazi dishe beettidayssakko.

hayssanta be'ashe didayssan kaame ogen cora kaame bishe beettidayssakko heyssape cora asati eqqishenne bishe beettidayssa heyssa guyen cililo mitay dishe beettidayssakko

Haysaanta be'ashe didaysan issi kaamen jerkanne wothidi haatha duqishe didayssi issi atuma bitaney beetidaysakko hesappe guye bagara keththi beetidaysa.

Hayssan ta be'she dizzayssi corra asatti eqqidayssakko hessikka attumanne issi macca hessankka issi addey ba huphen qobbe wothizzayssakko issi macciya yelelo mayoo ma77idaysaskko.

Hayisani ta beyashe dizayisan cora asati banita oso oththishe betidayisakko hesikka atumatinne macca hesani cora kameti eqidayisi betidayisakko hesanikka cililo miththayinne keeththeti betidayisa

Haysa ta beyashe dizaysa kame ogen nam'u kamey beshe betidaysako haysappe hadrisa bagara nam'u asati bishe betidaysa hesan cililo mithayine kethiy betidaysako

Hayssan ta be ashe didayssan shuchcha caaniya kaamenne biitta bookkiya kaame hamutishe bishe beettidayssakko, hayssape guye baggara xililo mitay beettishe didayssaa.

Hayisan cora dere wotadari beettidayssakko hayssika issi wotadari issi kaame kaaran kiizi bishe beettidayssakko heyssika ba huphen qophe wottidayssa heyssape guye baggara keetti beettidayssa

ha ta beyashe didayssan cora kaame eqqidayssakko heyssan cora asati hamutishe beettidayssa heyssape guyera poolennne cililo mittay beettidayssakko

hayissan taa be'ashe dizayssan guutta asati hamutishe didayssikko. hayissape issi na'ayi kushshe gaare oyiqqidi bidayssa issi aayiya ba kushen zanbille oyqqada bidayissakko.

Hayssan ta be ashe didayssan cora asati eqqidayssakko heyssanka issi maciya ba ayfen maraxine wottada eqqidayssa issi attuma aaway ba huuphen qophe wottidi eqqidayssakko.

hayssan ta be ashe didayssan haatti abba haatta milatidayssakko heyssanka issi jalban issi attuma naay uttidi ba kushen mitta oyqqidi issi boota xeellishe didayssakko

Hayshe didayssan kaame ogen nam'u kaame bishe beettidayssakko hayssape ushachcha baggara nam'u asati bishe beettidayssa hayssape addirsa baggara cililo mitaynne keetti beettidayssakko.

Hayssan ta be'ashshe diizayssan issi attuma bittaney kaame kaaran jarkkanne woththidi haththa duuqqidayssako aape guye baggara keththazine cillilo maatay bettidayssako.

hayissani ta be'ashe dizayissani kameyi hamutishe bidayissako hayssani coora assayi hamutishe bidayissa kame ogge giddoni cililo mithay betidayisako

Hayssan ta be'ashe didayissan oyddu asati eqqidayssakko heyssappe hedzdzu attumanne issi macca bantta qopa eqqizi hassa'ishenne siyishshe bettidayisakko heyssappe guyera keththezi bettizayisa.

Hayssan ta be ashe didayssan kaame ogen booththa heedzdzu kaame bishe beettidayssakko heyssape go'e baggara gita wolqama pooqe beettidayssa cililo mithay eqqidayssakko.

Hyssanta beyashe didayssan cora asati banta ooso oothtishe beettidayssakko heyssan issi kaame didayssa heyssape gita wolqama pooqeti beettidayssakko heyssa matan cililo mittay beettishe didayssa.

ha ta be ashe didayssan heedzdzu attuma asati banta qofa odishenne siyishe eqqidayssakko heyssafe issi bitane ba huphen qophe ba kushen bootta waraqata oyqqidayssakko

Hayssa ta be ishe didayssan ichashu asati eqqidayssakko ichashu asatuppe oyddu macinne issi attuma issi attumay ba huphen qophe wottidi ba ayfen maraxine wottidayssakko.

Hayissan taa be'ashshe didayissann cora bironni oththetishshe didayissa keththa be'ashshe didayissakko.hayissappe guye bagara cililo miththayi betishshe didayissa.

Ha ta be7ashe dizayssan gita pooqeti beettishe doosana etikka ushachanne haddirsan beettishe doosana etappe giddon cililo maataynne cililo mitay beettishe de7es.

Hayisan ta be'ashe dizayisan coora asati bishenee eqishe betizaysako hays bothanee karetha Mayo ma'ishe dizaysa haysan cililo cishay cililo mithay kethazi dizaysako

Hayissani ta beyashe dizayissani issi atuma asi eqidayisako, hessikka botha ma'o maidayissa hayissa mattani cililo mithayine cililo matayi dizayissako

Hayssan ta be ashe didayssan cora asati eqqidayssakko heyssanka booththa keethti didayssanne cora maskoote didayssakko heyssape guyera cililo mithay dishe beetidayssakko.

Hayssan ta be ashe didayssan ichashu asati didayssakko heyssape issi aaya booththa maa7o maa7ishe beettidayssa heyssape cililo mithinne cililo maati keethti beettidayssakko.

Hayssanta be'ashe didayssan cora kareta maa'o maa'ishe beettidayssakko heyssafe issi attuma bitane dunguza maa'ishe beettidayssa heyssa matan cililo maatinne cililo mitay beettishe didayssakko.

Hayssan ta be7ashe dizayssan issi timirte keeththa giddoni cora maxaafati beettishe didayssakko. Issi attuma bitane eqqishenne ba huuphen qophe wottidayssi beettidayssakko.

Hayssanta be ashe didayssan ichashu asati eqqidayssakko heyssika heedzdzu macanne heedzdzu attuma asatakko heyssanka issi macanne issi attumi banta aypen maraxine wottidayssa.

Hayssanta be ashe didayssan cora attumanne maca asati baynta ooso maa'o maa'izi ooso oothtishe beettidayssakko hessape guye baggara xililo mithay beettishe dizayssakko

Hayssan cora asati beetidaysako hessappe oydu maccati eqidaysa hessappe issi macca ba kushen bootha dawutara oyqidaysako eetappe guye bagara Tophphiya bandiray beetishe dizaysako.

hayssan ta beyashe didayssan cora asati eqqidayssakko macazinne addeza asata etikka laafa asati uttidayssi beettishe doosona etikka banta oyden kushe wottidayssakko

issi timirte keettan ichashu naati beettishe doossona etamatanka cililo maatay beettishe deees etappe go7e baggarakka cililo mittay beettishe deees

Hayssa ta be7ashe didayssan kaame ogen issi kaamey bishe beettidayssako.hayssa guyen cililo mithay cililo,cililo maati,keethazinne beettidayssakko.

Hayssan tha be7ashe dizayssa kaame ogen cora ooso ooseththiza asathi beeththizayssakko; he issappe ushachchanne addirssa baggan cililo maathay keeththazi beeththizaysakko.

Hayissani ta b'ashe dizayisani bitta bokidda kame betidayisako hayissani corra assati hamutishe betidayissa HASANI ushachani hadirisan cililo mithayi betidayissako

Hayssan ta be ashe didayssan cora attuma asati baynta ooso ooththishe beettidayssakko heyssape issi biitta goyida kaame eqqidayssakko heyssa matan cililo mitay dishe beettidayssakko.

Hayssanta be ashe didayssan kaame ogen issi kaame bishe beettidayssakko heyssape guye baggara cililo mithay cililo maati beettidayssakko.

Hayssan ta be7ashe dizayssan kaame ogen issi attuma bitane eqidayssako. Izikka ba ayfen maraxinne wotidi garssara ma7o booththa ma7o ma7idi eqqidayssakko.

Ta be'ashe dizayssi issi goyiza kaame beettishe dees izikka kaame oogera bishe dees appeka guye baggara cillillo miittay beettishe dees appe guye baggara issi keettay beettishe dees

Hayssan cora kaame beettidayssa heyssape ushacha baggara oyddu asati beettidayssa heyssape qadirsa baggara gita pooqe beettidayssakko cililo maatinne cililo mitti beettishe doosona.

Hayssan kaame ogen piita goyida kaame bishe beettidayssakko heyssan cora asati hamutishe beettidayssa heyssape qushacha baggara cililo mitay addirsa baggara cililo mitay beettidayssakko.

Hayisan ta beashe didaysan ichchasu atuma asati banta qopa hasayishene siyishe betidayisakko heyisappe issi atumay bahophe qophe wotidaysakko heyisappe giyebagara keththazinne kame betizaysakko.

Hayssanta be ashe didayssan cora attumanne maca asati didayssakko heyssi ba kushen haaththa oyqqidi uyishe beettidayssa heyssappe guyera cililo mithinne keetti beettishe didayssakko.

hayssan ta be'ashe didayssan issi maca naya jerkaanen haatta duuqishe beettidayssakko heyssafe guyera cililo mitinne keettazi beettidayssa

Hayssan ta be ashe didayssan cora asati didayssakko heyssi banta kushe mecetishe beettidayssakko banta huuphen dunguza qophe wottidayssinne booththa qophe wottidayssi beettidayssakko.

hayssan cora attuma asati dere dunguzi diza maa7o maa7idayssinne banta kushen haatta oyqishe uyidayssinne beettishe dizayssakko hessape guyera ba mobayllen qaraxishe beettidayssi didayssakko

hayssan ta be'ashe didayssan arbamince haata eratisida bootta saledi ekkidayssakko heyssafe sintara issi saaxine didayssa heyssafe guyera cililo mitenne cililo maatay beettidayssakko

Ta beyashshe didayissn gitta poqenne ketazi betizayssa cora asay hametishshe bizayisakko hesan cililo mithayikka betizayissa hatay lo"iza hati betizayissakko

hayssan tabe ashe didayssan cora attuma asati uttidayssakko heyssape guye baggara keettazinne cililo maati cililo mittay beettishe dizayssakko